Waañ buñ karu, ñaari sujeer ñung ci kaw karu bi werta ak góól.

Kayiti xibarr Adama Barrow ak Loya Darbó.

Ay xaleh yui janga nyugi tog si tabul bi ak si togu si nyu geh binda nyun len joh bendeh kai keyt ak benda kay newgeh benda.

Amb nyerri jarrou la

Jigéen bu taxaw, mu ngi sol garaambuba. Ñung ko daw me si baat ak si suuf. Ñu ngi defar canamam bi sol Jaaru. Defar cawaram bi. Si ganaaw séétu muñg fa, ak ay toogu.

Dineh dineh nyoi nyow si juleh kai bi di nyan di nyan Yallah nyu gi tog si togu bi sega di nyan Yallah nyi suku di nyan Yallah.

Ñetti tohgu yu xonxa, ak tabull , palat mug ci kaw tabull bi ak benna tanka ci ganaw tohgu yu xonxu yi.

Ferri kouran nyoung ko teck ci kaw lou nyull ak lou weer

Garabi xalèh, muñ nga jél garab, mun nga jél garab bi fekkeh dafa fèbarr nga jél ko nadalko

Dalla ak ay weñ yu mak ñu ngi tégu ci suuf bi ak antin bu mak bu gudda.

Paketti garap bu xonxa ak lu wèèx, lu ñuul mug fa.

Naari moto la yu week naari moto yu weex bena bi mogi ameh lu weex ak lu nuul kena ki mogeh romba si kanami moto bi kenen ki mung si kanaw moto bi naari poll tahh bi yeep seetu la bunta bi seetu.

Setu nyung ku wekeh si maraj bi teleh mungfa togu mungfa am couleur bu nyul ak aye tabal

Kaas i,weer, ñatti kaas i weer. Lu ñuy naan muñg fa, lu ñuy naan muñg si biir kaas bi, ñu jël léékë, tek ko si kow, long kaas bi, jël bantë bu ñuy naan e,def ko foo fu. Ñatti kaas i weer la, tek foo Fu lu ñuy naan, jël léékë bi tek ko foof.

Jaarou, packeti jaarou, packeti jaarou, jaarou wiss, jaarou wiss, jaarou wiss, jaarou wiss, packeti jaarou wiss, packeti jaarou wiss, packeti jaarou wiss.

Am auto la nyugui aybe ayii nit youbarri

Gigeen bu teyeh kayit bu wèèx , mugeh sol buba bu wèèx ak tubayi bu ñuul , dalla yu ñuul munfa, mugeh jangaleh ci waluum garap.

Toguh bu mak, bu sokola mugeh am epós fuy tóógeh, ñiñ ko tek ci karó bi .

Xaleh yui janga xaleh yui janga xaleh yui janga nyeepa gi tog nyu gi teyeh sen saag yi nyeepa gi tog nyu gi teyeh sen saag yi xaleh yui janga nyeepa gi tog nyu gi teyeh sen saag nyeepa gi tog nyu gi teyeh sen saag yi ak sen nyu len di jangal.

Benna gigeen ak ñaari gór, ñugeh cèèn sèèn tanka yi, ak sèèn loxoyi , ak sèèn batyi di netalli nit ñgi lu passeh.

Xaléé goor yi ak xalee jigéen yi, ñu ngi taxaw, ñu ngee jangë, Xaléé goor yi ak xalee jigéen yi, ñu ngi taxaw, ñu ngee Xaléé Goor yi, ñu ngi boot seen saac yi, ñu ngee jàngë.

Njaa njehti gigain njungy tok cii benah tableau buneh, bu njoi yegleh, bu njoi yegleh, ak nitt njee bari njungy takhaw sen ganaw, njungy bott sen sac yii, benah gigain mungy, mungeh jaii, mungy tek taabul, mungy sehgah mungy tek taabul, amn nju neka cii ganaw.

Ñaari gór ñugeh éék ci kaw weñ ñugeh tabax kèr .

Hali bu defarr bópambi letta ko, daf pa pèr.

Nyaari nit, goor ak jigain, goor bangi sol haftaan, jigain bangi sol mbuba bu sokolaa ak lu nyul, nyungee wanne wu.

Ay toogu ak taabul. Ñatti toogu ak taabul, ñatti toogu ak taabul ,ñu ngi defar si kow, ñu def fa ay lampa, ñu ngi taal, foo Dee toog nga léékë.

Moto, benna moto mingi si kaw taly bi, moto bu weex, ak nyaari weej yu tahaw, ak nyaari weej, ak benna firig bu yahu ak benna baregu bu yahu, ak benna table nyu fa def jigeen

Ay nit yuy janga, ñu ngi teyeh ay kayit di janga, ci tabull bi kontekai mung fa, ku lèèn di jangal mugee taxaw.

Ñetti paketti tii bu ñoy nan.

Lal bunge tek si karo bi, lampa yangi taal, maraaji nyingi ameh lu weeh ak lu nyul, seetu yang fa.

Gehnah, gehnah bii njung kor tek cii kaw hhehrre bii, ak kurrr bii, njungy jeul bahsan bii tek kor chii kaw gehnah bii, gehnah, njungy jeul gehnah bii dehpah kor cii kaw hhehrr, hhehrre bii ak kurrr bii, njungy jeul bahsan bii tek kor cii kaw gehnah bii.

Ñaari gór ñugeh bottan deh, ñom ñaar ñap ñigih taka séén loko.

Ñaari jigéen yu sol yire cosaan, ñu ngi tiye leket. Leket bi mu ngi malaan i, cosaan ñuñ ko dëpu. Ñaari jigéen, ñu ngi sol yire cosaan, tiye léket bu am malaan i cosaan ñuñ ko dëpu.

Darlar, darlar, darlar, darlar, darlar, darlar bu njull ak bu bleu, darlar bu njull ak bu bleu, darlar bu njull ak bu bleu, darlar bu njull ak bu bleu, darlar.

Ay toogu, ay taabul, taabul yaa ngi amee ay butel. Si kow ay faan yañg fa, lampa yañg fa, pool yañg fa, toogu yi, lampa yi, si suuf ñung ko karo.

Bindeh Kai, rubber , konteh Kai.

Joxéé Kai xibarr, xibarr bu degga nga hamneh fofu nga ko deggeh.

Botale kani botale kani botale kani botale kani botale kani botale kani botale kani mogi ameh lu xonxa botle kani.

Kerr bu magla bude nyaw ga tonke ga leka su leke ba pareh su buge amsa bopa ga duga ga sangu se noh be ayee toogu weehe nuge fee nuge ameh nuge ameh lu weeh ak lu njol ak lu bluelo.

Amb jegueen na tahaw di johk aye ganar lekka

Ay motto yu mag, bu buloor, ak bu weex ak ñaari tablë. Wéñge antén bu guda, ak ñati xalé ñuy dem jàngi, ñit ñiiy jaala.

Gigeen bu taxaw di waneh lum sol, mugeh defarr bópambi .

Jiguen bou tok mou gui sol yerre chossan

Palas buñ ñoy jayèh ay lekka, ñig ko defarr bam baax tek fa ay tabul, ay tohgu, sóó bugeh ñaw genda lekka da ngai tóóg. Ñiñ ko deffar bem baax.

Kerr bou nyoi tabahk parre woul nyungko korget waye parre wut

Palasi tukéé Kai, só buggeh gena tukki fi nga deh jarr tukki.

Jigeen bu taxaw di woneh lum sol Jigeen bu taxaw di woneh lum sol Jigeen bu taxaw di woneh lum sol Jigeen bu taxaw di woneh lum sol Jigeen bu taxaw di woneh lum sol togu mung fa tabul mung fa moogi teyeh si tabul bi.

Jayekaye lekka la amb aye nitt you faye tock dii lekcka

Toguh ñiñ ko tek ci karó bi, tabull bi ñiñ ko tek ci karó bi, palasi ligeey Kai la, buntabi weer la mugeh ameh lu ñuul ak sokola.

Ñugi tek dalla bu ñuul fu wèèx.

Dalla bu xonxa ñuñ ko tek fu ñuul.

Moto yi ak raidayi nju ngeh daw ci yon bi, moto ba ngi tahal, antin bu gudda mung fa.

Moto yan si yoon bi naari moto yu ndaw ak naari kamiyun ak nyu dawal puss puss ak nyui jaay ak naari etas naari teck.

Cèèn ñung ku tek ci palas bu wèèx.

Palaas i demee kaay, geege, Palaas i demee kaay, geege, Palaas i demee kaay, geege. Ay toogu, ay lal, ay weer, palaas i demee kaay geege ay garab.

Picca, picca, picca. Am na gu tiyee picca bi, am na ku tiyee picca bi, am na ku tiyee picca bi. Ay garab ñuñg fa, am na ku tiyee picca bi

Amb dallala nyung ko tek cii kaw kartonbi mugui am color bou sokolar ak lou weck

Motor bu tahaw si yonn bi

Gór ak gigeen ñugi taxaw di waneh luñ sol, settu mugeh seen ganaw ak dressing table.

Bagaas i ligeeyee KAAY, Bagaas i ligeeyee KAAY, natee kaay, Bagaassi ligeeyee KAAY, ñu Dee tabax, bagaas i ligeeyee KAAY

Fisketi sóós, sóós bi ñig ko def ci bóól li wer bu wèèx.

Sèmèèñ bi ñung ko tek ci suuf, xareh Kai matta.

Packetou garrap bou wech

Gitarrii chossan la

Lun tabax ba pareh si bunti keur bi nyun ko karu nyun ko karu bonti keur mogi neka lu nuul bonti keur bu nuul sibeti sebeti mogi am naari poll si ganaw neeg bi mogi am antenn bu guda antenn bu guda ak ay garab.

Bagasi jigeen defareh kai kanam , bagasi jigeen defareh kai kanam , jigeen defareh kai kanam ay powda ay rugg ay defareh kai kanam seetu bagasi jigeen defareh kai kanam bagasi jigeen defareh kai kanam.

Gigeen bu taxaw di waneh lum sol.

Banti Laal lañge tek si suuf. Banti Laal lañge tek si suuf. Banti Laal lañge tek si suuf. Banti Laal lañge tek si suuf.

Jangaleh Kai bi mugeh taxaw, xalèh ya ngi tóóg di janga. Xalèh ya ngi teyeh sèèn kayit yi di janga. Xalèh bi mugeh èkati loxom.

Mbubi cosaan bu ñuul ak bu xonxa , mugeh am disain bat bi lu wèèx.

Neeti jigeen nyu gi taxaw meeti jigeen nyu gi taxaw kena ki mogi bood sen neegi neeg yan fa si deka bi bena neeg len korket yenen neeg yi den ko deff naax neeti jigeen nyu taxaw kena kangi bood soger yanfa bowli panyi.

Dalla bu ñuul ñiñ ko tek ci karó bi.

Tameh sengeh Kai lèèn tek si suuf.

Naari jigeen nyugi taxaw di woneh lun sol naari jigeen nyugi taxaw di woneh lun sol naari jigeen nyugi taxaw di woneh lun sol naari jigeen nyugi taxaw di woneh lun sol naari jigeen nyugi taxaw di woneh lun sol nit yan sen ganaw.

Palasi jangèè kai ay bóólli lekkeh kai, kassi naneh kai, bóólli fuwel, kudu ak kass.

Karton ngy garab, karton ngy garab, karton ngy garab, karton ngy garab, buteli garab, karton ngy garab, buteli garab njung kor tek cii taabul bii, karton ngy garab, buteli garab njung kor tek cii taabul bii, karton ngy garab, buteli garab njung kor tek cii taabul bii.

Xalèh yi bót sèèn sak di dem jangii, ñii bót sèèn sak yi, ñii teyeh sèèn mbus teffa sèèn kayit yi.

Palas buñ dey dem tóóg lekka si bori gééj ngi, ay garap ñuñ fa, ay kër yun tabax, ay koruget nga tóóg lekka, so pareh nga dugga ci ndox bi sanggu.

Lii aye toogu, toogu yu bori, aye toogu, aye naanee kaay, nga took nga naan, nga seetaan tele, aye mbuba nyunka weka si kaw, ak bal.

Gór ba ngi taxaw teyeh butèèlli ndox di nan, am na ñu nekka ci ganaw ay garap ay pól.

Fii palasi deme kaay geej la, soo deme si geej bi nga doogu si dox bi sangu ba pare, nyaw teda si lal yi, nge teda si lal, lal be ngi amme epos, ngegenaay, ak, ak pool bu koy laal ay garab, nga toog leka

Gigeen bu taxaw di waneh lum sol ,mugeh sol cèèn, jaru, mugeh defarr kanamambi , musóru ay redo ñó nekka ci ganaw , redo bu sokola ak bu wèèx.

Cèèn bun tek fu wèèx.

Dalla buñ tek ci tabull bu wèèx.

Palasi jayèh Kay lekka.

Nyeti jigene ak bena goor, nyari nyu ngi kala wu, kena mungi leta karawam bi sol jaro. Kenen ki goor la jigene ba ngi fop goor bi. Si ganaww ay garap mofa neka

Gigeen bu tóóg ci kaw tohgu di waneh lum sol , tohgu bu sokola, mugeh defarr kanamambi sol cèèn, baramam yi mugeh def weh yu guuda, defarr bópambi.

Nyeeri goor yu tabahk kerr la kene ki mougui soul lou weck aye garap molen wor

Nyerri jegueen nyugui tock cii palacecii nyowekaye

Johey kaye kibaar, johey kaye kibaar, johey kaye kibaar, johey kaye kibaar, johey kaye kibaar, johey kaye kibaar, johey kaye kibaar, johey kaye kibaar.

Table bu gouda bun tekk se karou be aye toogu, table bu gouda bun tekk se karou be aye toogu , table bu gouda bun tekk se karou be aye toogu, palanterr yee muge ameh redu yu weehe.

Patat, jahatu, kaneh, legume.

Tameh sengeh Kai buñ tek ci suuf.

Kayiti xibarr, ay foto ñiñ ci kayit bi ak ay bindi.

Nèèk bu am lal, lal bi ñung ko tek ci kaw karo bi, wodro, palanterr.

Kaaneh bu yellow, bunye tek si souf.

Jegain muge tahaw de wanee lum sol, jegain muge tahaw de wanee lum sol muge sol lu njol muge taka ayee jaaru, aye chin seetu mugse ganawam lampa yage taal bunta be bunta bu weeh.

Moto nyu ki taxaw si yon wi bena bu black bena bu weex buno si kanaw bena bu yellow keur mung fa ay weng yu black ak bicycle.

Kamiyoñg bu mag muñg si kow tali bi, ay laampu, ay kér, ay garab, ay kér. Kamiyoñg bu mag, muñg si kow tali bi. Kamiyoñg bu xoñga ak bu weex.

Dalla bu ñuul, ñiñ ko tek ci suuf.

Nit ñu bari si beenë kér do pillëë gitaar, Nit ñu bari si beenë kér do pillëë Beenë Paa bi mu ngee toogu attaya, ñaati Paa yi ñu ngi sëggë, beenë Paa bi mu ngi toog, ñiaari Paa yi ñi ngi sëggë, ñu des ñu ngee pillëë gitaar, beenë jigéen bu xoñxu moo fa nëëk ak ay xalee.

Palace julle kaye la aye net nyung faye julley

Jigeen nyu ge romba taly bi, kenna ki mingi yore bool, ak nyaari tabla, bu magg ag bu ndaw, bu magg bi foto mug fa, Yaya Jamme ak ay binda, benna tabla bi bindakese, binda mofa neka ak pol, ay garab, ak ker, ay xale nyun si biir ker bi

Kér buñg tabax mu ngi am bunti kér bu waayit. Ñu ngi tabax, kér, ay garab, ay wéng bu gudda, bulook si si ganaaw, fiili kura.

Moto bu nyul, rayda bu nyul, ak bulo ak honha, bena tang, tang bu weh. ay garap!

Booli weer, mungi am chakery.

Jigeen bu tiyeh redey kai kanam jigeen bu tiyeh redey kai kanam jigeen bu tiyeh redey kai kanam jigeen bu tiyeh redey kai kanam jigeen bu tiyeh redey kai kanam.

Goor yu bari nyu geh fetcha chosan goor yu bari nyu geh fetcha chosan kena ki mogi sol chaya chaya bu bulo mogi sol mbuba bu weex kena ki mogi sol lu green ak lu xonxa mandarga bu bulo mung fa ak weex ak xonxa ak ay garab nyu gi tiyeh ay paka.

Fii amb Jan ngee kaye la nyerri goor la kene kii mougui johk halleyi lekka

Lii fuñg de tabax la. Fuñg Dee tabax, ay wéñge, ay wénge ak ay kér, ay suuf, fuñge Dee tabax, ay wéñge ak ay suuf.

Palaci nyaneh fi ay goor fi ay goor yu bari kena ki mogi naari nyugi tog nyu koi nyanyal palaci nyaneh kai nyugi sol ay mbahana neenti nitt nyu sol ay mbahana kena mbahana bu xonxa la sol nit nyu dess yu weex nyugi toh de len nyanal.

Kér i taax, mu am buntu kér bu ñuul ak bu weex, mu am ñarri garab yu gudda, ak pool, ak tang bu niol.

Mandarga, mandarga buh xonxu bu am lu bula ak green.

Ñaari moto ñiñ ci kaw tali bi lampa ya ngi tahal ak benna hali bu gór mugeh taxaw ci kaw yon bi.

Ñaari xalé yu jigéen ak Niarri xale yu goor ñu ngi taxaw, tiye pono. Ñaari xalé yu jigéen ak Ñaari xale yi goor nu ngi taxaw, tiye pono. Ñaari xalé yu jigéen ak ñu ngi taxaw, tiye Ganaaw, ay garab ñu fa neekë ak kër.

Goor bui daw goor bui daw goor bui daw magi sol tubai bu nuul mogi sol tubai bu nuul sol daala yu weex mbuba bu bulo niti nyun si kanaw ay wong am fill.

Jegueen bou letta kawwaram bi

Ñaari moto ñiñ ci talli bi, ñi tallal sèèn lampa yi, ñaari pól ak benna kèr jayèh Kay.

Kèr buñ tabax, mugeh ameh butta bu xonxa, ñaari palanterr ak pilla ak xèr.

Neeti goor nyui joganteh neeti goor nyui joganteh neeti goor nyui joganteh sen ganaw garab mung fa goori nyu sol mbuba bu nuul kena ki mogi sol lu weex ak lu nuul ak gaay nyu sol sen dala ak kawas.